Ekimante ekye nhumba kili ku luuyi no luuyi. Oluuyi luliku ekimante aye nga kya kitundu, kwa baaku amabaale amazimbe. Ghaghati ghabyo ghaligho olukuubo ghansi.

Oyo musaadha ayambaire butusi ndheru no mudoozi mumyufu. Ali kuniga eisimu. Einhuma ghe eriyo alikutambula ali kwidha eno nhe mmotoka eyemereire. Kumbali ghe agho ghaligho omwaala nha nbantu babiri bagulimu.

Eyo laghundha ya lughudho mulaghundha omwo mundha mulimu akagali akemereire mwabamu nhe bipandhe, mwabamu nhe miti edhe bisansa mwabamu nhe miti edhindhi.

Omusaadha agemye nte ekigere ekye mberi nga ayambaire buutu. Noghundi ajiri einhuma agemye oluti. Ente 'yo yefunyemu

Oyo musaadha makanika. Ali kutoolaku omupiira ku lupanka. Ghansi ghakole, ghanaaze, ghaligho n'epikipiki epakinze enhuma ghe.

Abo bantu bali mu katale. Katale kalimu wotameroni, kalimu enhanha, kalimu kaloti, kabaamu n'obutungulu n'ebindhi kamaala.

Omukazi na baana babiri bali kulima mu nimiro eya kabegi. Omwana owundi bamulese einhuma. Omukazi no mwana owundi bo bakulembeire

Ekisolo kili mu biboobera, kigwiire cover. Kifulwimyayo mutwe gwonka. Amaiso gabonheibwaku nga matukwaavu bwe twa twa twa.... oba mamyufu.

Omusaadha ayambeire akakofira ku mutwe yataku nhi bugalimaaso. Mumikonho aayambeire gilavusi, kumukonho yataku ne sawa.

Ago maadhi gali kulunguta gali kwikirira ghansi okuva ku kisozi ghangulu ye gali. Gali kuyugha enho mu miti ghansi.

Eyo mmotoka eri muluguudo, yetiise abantu wangulu. Kumbali kuliku ensiko ne miti. Neinhuma wayo waliyo emiti

Ensudhe eri munsiko etaire olwala kumunhwa nomukono gunho ogundhi gugemye akantu aka kyenvu.

Ebyo bizimbe kuluyi ni kuluyi. Mulimu no luguudo wagati. Emotoka diri ku ediri kutambulira ku ne pikipiki di parkinze kumbali kwo luguudo olwo

Abantu bemeleire nga betiise obukata ku mitwe. Bambaire ebyambalo bifanagana bonabona. Byafanana kakyungwa. Munkoto bambaire ebinhere

Amaato gali ku nhandha, aye nga mereere, gazilamu bantu. N'ebinhonhi bili mu ibanga ghaigulu.

Ensude eri ku muti, ku muti agho gheri ghaligho ne bisansa sansa. Eringilire saidi dh'eno amaiso gayo matwakavu bwe twatwatwatwa

Embogo dhiri mu nsiko nhingi nga dhonadhonha dhifananha. Ensiko mwedhiri nkalu, ghaligho nho muti omughanvu mu nsiko mu kitundhu ghwedhiri.

Edho mwanhi. Mbisi, dhona dhona dha kiragala, dhili kulusaga. Edhindhi dhikaali nto inho.

Edo mbiri diri isatu diri mwisubi waliwo no muti aye nga ensagga edindi diziraku makoola, disisa emitwe wansi

Ebyo bighumbe biri kulubalama olwa maadhi, ghagati ghaligho olutindho no musaadha atyaime ayambaire empale myufu nhoudhozi ogwa kilagala ataire ebigere ku bighumbe okwo.

Empuuli eyemereire munsiko nga myufu. Enindho ndirugavu. Ndikukireivu wano owe bigere, ebyemberi birugavu. Ewangalaiza amatu

Edho miti myerere nga gya makoola ga kiragala. Mulimu kiragala omwitikivu na wandi atali mwitikivu inho

Omusaadha ayemeleire agemye eisimu einhenhe, mungalo dhombi. Ayambaile esaati, yamala yateelaku nh'eitaawo kungulu. Eisimu elyo inhenhe era nga alyelinzizaamu.

Edho emikebe emisibe dhaku dhidhuire mudhenenhe gwa ndhuki mwerere nga ghedhiri agho dhityo.

Ogwo mukono gwa muntu. Aye guliku obuviiri. Ku mukono okwo kuliku ne saawa. Omuntu oyo omukono ogwo gulina kye gugemye

Obusente. Mulimu akenkumi eitanu mwabamu ake mitwalo ebiri, na kolukumi, mwabamu nha ko mutwalo.

Abantu bali ku pikipiki batyeime nhe pikipiki edhindhi ndherere dhizilaku banti dhe mereire nhe motoka eri kumbali okwolugudho nha bantu abandhi baligho bemereire.

Omwana atyaime ku lubalaza olw'enhumba. Olubalaza olwo lubongofu aghandhi. Ghaligho n'engoye edhanikibwa ku wire eli kuliya.

Abasaadha bali mukisaawe n'omupiira. Owundi agugemye abandi bazira. Waliwo ne mmotoka edemeleire

Oyo musaadha ali kuvuga pikipiki, nhe motoka dhiri mu lugudho dhona dhiri kutambula. Kumbali agho ghaligho shello ey'amafuta.

Olwo lugudho, ghaliwo n'ekizimbe ekiriku amaduuka ghaliwo n'omusaadha ali kupikipiki asibyeku ebidomola. Oghundi ayemeleire mu mulyango.

Oyo musaadha ayambaire omudoozi gwa kyenvu afungizaku amakoono. Omudoozi ogwo guliku obwalala busaatu kuluyi ne luyi paka ku nkoto

Abavubuka bali kupanga tanuulu. Era oghundhi ali kusomba amatofali nga agaletela mu wheelbarrow. Oghundhi ayemeleire aghali ensuwa.